doo mini o bihi n-ʒiya ka o zaŋ binwanlli zaŋ ti ba ka bɛ dira binwalli maa n-nyɛ watamillo bɛ shɛba zazami ka shɛba mi ʒi o naba zuɣu ka che ka za o nyaaŋa ka o ŋmaari niŋdi ŋun ʒi o naba zuɣu maa